kanyonyi kaliko munwa mumali ni kakyinga kamali kimile ku kyisaala

Luguudo lwa koraasi kwimire zimotoka, nuwaboda alikuvugirako, zinturo babyalako ni gyimisala

Ki tractor ikilimo mugunda. kyamalile ku tereeza bakimisilewo nenga mulimu baatu babili, bali nga bali ku ngona ngona mugunda gwene egu.

Indolelele bajimbakisa bunyaasi bwe lubembe ni jimisaala iliko madinisa gebibyuma galimo zindabilwamu emaso wayo waliyo kisaala kikwomesa matu zitulo waliyo bisala bindi mungaji mulimo namufeli gumumu gulinga bele gukasilemo

Mandazi bamutele kuchipapula bamwikasile kumeeza kutulo kupizana haliwo kikopo kya chai.

Baseza mukaga, bane bagwatile zi sepewa kumutwe mudwena uli abutangisi ikaale kupikipiki wagwatile kalubindi ni tsichupa ze'kamezi izili mukono mwewe ali'kumpi isi bakolela biitu bye'bibyuma, nga zinzu izi madinisa ni bibindu bilala

Lugudo luliko zimotoka zingali ni kutilo kwazo kuliko bitaala bibyadubuka bikozesa mani ge gumumu ni kutulo kwabyo kuliko misaala

Kyinyonyi kye linambo lya Uganda kyilimo buwanga, bumali ni bubesemu kyimile kukyigele kidwena agati e bunyaasi niyo ki nyonyi kyiba ku bendela ya Uganda

Lukotela luli kudimila mu mezi machaafu lutsya humpi ni zinzu zebabatu iliwo ni bichaafu ibindi bye batusilemo batele kutulo kungazi.

Likolyongolyo likuyungile lye fumbilemo aliwo kiitu ki likangile wakisili kwiyama khulisilili alikawo bunyaasi ni bubaale

mezi magali galiko ni gamayengo ifula ili kutonya ni maso waliwo mibaale migali giliku zingingi

Lyato lili agati egamezi magali kwikaleko umutu ulikubanga ivuga balikola mu gimbawo bali'aka irangi imwanga ni'mali

Baatu babili bimile kwibaale, bahambile milobo mungaagi bali kuloba agati wi nyanza. Mumu nagwo gu kukasa, ni namufweli naye alimo mungagi.

Katindililo banikileko zisanu zebumba nibikopo ni hasi wawo waliwo bidomolo ni zisefulia

Umwana wi i'somelo, wi'ikaana ahambile kitabu mukono, a kudima fwana kwisomero. Agwatile i'sati imwanga ni i'skirt, ali kudimila mu bunyaasi bunyipi, inyuuma aliwo misala.

Inzuki indwena yimile kuchimuli ili kuba nga iwenzamo bwe kutambisa hesi iza kuba nga ilikukola lwenge lwesi baatu baata mumuzinga banywa

Baatu, bali mukubiza ni nyaanza, bikaale kumusenyu bali awo abandi babingile mumeezi gene, bakhambile milobo mungagi bikhambanileko bali kuza kulooba zingeni, bali ni biselo byesi baza otamo zingeni nga bamalile kulooba.

Chilimba chilimo bibyombeko bileyi byegoroofa, asi wayo waliwo lugudo isi imotooka gi'imikileko kutulo, wabawo ni akundi isi imotooka gyi'isuuda batu, ziliyo ziyimikile zalindile batu kunina zibele nga zibayila

Indolelele bajimbakila bunyaasi lubembe, bagibimbilila paka hasi, batako bajimbakila ni gimisala abutangisi isi bingilila. Kulwaanyi kukungata pako bunyaasi da aligawo bubale zitulo zayo waliwo misala.

Ikisi yimile agati mukisaali mubunyaasi bunyipi inyuma wayo waligayo busaala bu bwomagile bukaliko matu inyuma wene waligayo kyisaka kyiligamo bisaala biligamo matu

I'njuki ndwena, ili kushimuuli, ili kuwenza bilungo byeesi itaambisa kukola lwenge nga zili mumuzinga, waliwo bimuuli bindi bigali bilinga kyene kidwela kupizana ninaye.

Misaala migaali gyakula agati mu tsingingi , agati we gimisaala abutangisi waliyo lugudo ulu bitamo lwawula misaala ekyi ne gumumu gwa kasile buwanga buliwo, lubega ulundi aliwo kisisa kye namufeli.

bilyo bikalange kuliko mukyele inyama ikalange nikabeji

Mugati mukilimba, zimotoka zingali, batu nabo bagali, aliwo lugoba lubitisa mezi makyafu kukwawula kupi ni lugudo

Umutu wekasi amemele umwana humugongo, wamuboyele mu leesu, mukasi wene iboyele itambala imutwe, ali agati ekisaala isi batemaga, ali ni bitu isi akubuusa adwena

Umuseza ukanika bibidima nga zimotoka ali kutusamo, kugezako kuteleza mupila gwe motooka nga ali kugutusamo kubanga agungona.

Makalenda magali ni gilangi gye njawulo. Waliwo mawanga, nigo galimo bubesemu ni bagabumba mungeli ye njawulo. Gawonesa zindwale zi zingali.

Umuutu umuganji, umusawo a'ambile kachupa kesi babusilamo musaayi nga bali ku testinga zindwale, bawandikako bati "covid 19"

Mezi magali ge i'nyanza kutulo waligawo mibale migali, iliwo ninzu bazimbaka bajihaka ni i'langi imwanga, ibutululo iyo waliwo gutinga gugali, mungagi mulimo namufweli wakosele, mumu guli kukasa.

Basitilla, ishombakho shesi bimbaga ni gamabati, mugati mulimu gisalaa, ni khutulo khuno waliwo lugoba lubitisa mezi lulimo bikyafu

Abantu badatu, bakasi bosizana. Bakasi bakulu babili numukana umujeke mudwena basudile gumusenyu ku zibbafu ku mutwe.

Lugudo lwo'korasi lubitisa gimimatokha gine gimbeka gibili ne lubega ulundi gibili, agati batawo kiitu kichawula , kuliko gimatoka igili kudimilako.

zipaasi bazisusagile ko mapapalilo, nibigele bazibusile adwena.

Umutu wekasi amemele umwana kumugongo amuboyele mu leesu, umukasi mwene abowa lizune, alikugendela ali bunyaasi ni gyimisaala migali

Zingwe zaninile kukyisala zagonele kukyisha, kyishe gyene gyiliko matu zasililile asi

Umwana umukana awambile zinyanya munkono mudwena ni silinji munkono mukundi alikutunda zinyanya izili mushibbo.

Kyinyonyi kyiliko munwa musito ate muleyi ni gamoya mamali ni gamawangamu kyimile mu bunyaasi agati i'gamezi

Bilyo, ba kudeka babikasile kumayiga, batelemu ni ziku. Mu mulilo kakuwamba bulayi kukifumbala busa. Akutu yene esi bali kudekela a bayimbakisa misala ni lidoyi ni gamabaale, zimbega madigini gagwa.

Baseza bane bali kungagi kunzu ye gamatafali bali kuwanikako zimbawo kupizana ninawo waliwo inyanza ye gameezi magali zitulo zene zayo waligayo misaala gyakulagayo.

Abantu balikusaaba jimikono, umuntu uli abutangisi agwatile isawa kumukono

zinjuki zebusile akutu adwena yaka kuba waliwo chitu chiwomelela chesi zibusanileko

umwiseza ali kwokya zinyama nga atambisa kyuma, Abe nga aku zikyusa zibe nga zishaga bulayi, bino bisi a'mbile mukono byeku kyusiza ginyama kyene

Umuntu awambile zipaasi zesi bakunyulegileko gamoya zindi zilikugwa asi nga bazisingileko ni gamezi.

Michungwa jitobele bajitele bajibusile adwena mubivela zindi bazikalilemo agati kwolesa batu ngesi gitobele bulayi bafumbagileko nikivela

Umuseza ikaale kupikipiki, avuga boda, imisile i'pikipiki, asambile kigele kidwena khasi, kindi kili kupikipiki. Nenga i'pikipiki isi ali kuvuga ikaale, ali kupisaana ni i'pikipiki igyindi, ne imaaso aliwo i'motoka egyindi.

Umuseza ali mumezi magaali akugesa butimba ubuloba zingheni atusilemu isaati kifuba kingaata nenga mezi machafu gamalile kutulo ukwo kuliwo mabaale magaali

Baatu bikale adwena bali kulooba zi'ngeni. Sawa zi a'ngolobe lwekuba mungaki mumu kamo da guli ku gwa muligamo ni namufeli ni buwanga budambi buti.

Batu balikutulo kwenyanza alimezi magali bikalagile mu bisisila byegimanvulu inyuma wayo waliyo migingi migali

bazungu babiri balambuzi, mukasi numuzesa bakubita ano, umukasi wosudile kyibo kumutwe a'mbile bitu bindi mukavera ni kisili mukono, itulo iligayo bisaala bya kalituusi